Ba eԑԑ noba banuu. Ba mine toore la nuuri bontoore, ba mine su la kpare nuwogiri, ka kaŋa su kpare nuŋmaara. Ba mine maale la ba zuree, ka ba, ba mine la gbi la dumo ka kaŋa dͻͻŋ.

Pɔge la zeŋ a le zutaraa, a seɛ wagyɛ ka daransaŋ dɔgele daŋaa zu. Ka o taa soɔ a ŋmaara bone naŋ be o nu poɔ. Ka bootiri a biŋ o lomboriŋ.

Ba e la noba banii. Ba arɛɛ la a pɛ. A zɛge a ti taa nuur a zɛge kaa do. Ka ba mine su kparezeere ba su la ba su kparewogri.